Igiti gihagaze imbere y'urubambasi, iki giti kikaba ari c'ipapayi kikaba gifise amababi asa n'urwatsi rubisi, urwo rubambazi ruri kuruhande rukaba rufiise ibara ry'irabura biboneka ko rushobora kuba rushaje.